Zisolo zili muchibila zisolo zili muchibila isolo ili ni inyana yewewe ziliko zijenda muchibila inaa invuvu zatulile mumezi zinjile muchibila zilikujendela muchibila

Umusani ahambile isimu alikuganika Umusani ahambile isimu alikuganika agwatile isaati imali nipale imwanga anyigile isimu ali kuganika ali yenyene umusani awambile isimu yewewe alikuganika agwatile isaati imali nipale imwa iwanga nenga alikuganikila kusimu yewe

Naboone basani bali khusitima basutile kamatore bari kuza kutunda abama mukatale.

nabone a mayi bayombaka balimumaka gawe bakuba sitindililo batako zisowani zewawe budomolo buli asi

Nabone bamayi bakolomojo. Mayi umulala amemele umwana nenga bali mulunyilili, bali mumukolo gwawe bagwatile madongo. Ibintu byesi bagwatile mulumasaba kuti madongo

Gayezela kulujinji nenga gamagali gasuna gayezela kulujinji gasuna hasi mwisina mwelujinji

Nabbone mayi , ali munimilo ali mumugunda gwewe, ali ko ali kwaga biitu byewe , munimilo yewe, amwi mwiskhu mwewe.

Nabone itracta, ili mumugunda ilikulima, lubega luliyo shibila luwande luliyo gumushele mugunda.

babana baliko baza isomelo bahambaganile balimulugudo agati lubega misaala lubega misaala umutu gundi ali kweza mulugudo abali amaso nebawambaganile umulala agwatile isati imbesemu umulala agwatile isweta imbesemu ugundi isweta iyabulu balikobaza isomelo

Nabone zimwanyi niyo zesi ffe kulanga mulugisu kuti zinanu zimwanyi zatoba nenga zili mumugunda zili kulujinji

nabone basaani bano munyanza bali kwikokoza lyawe balihuloba zinyeni

Nabone shibila shabitilamo likoosi, likoosi lyo mulugisu kyesi kulanga kuti inzila oba lugudo nenga kulilanga mulugisu kuti likoosi nenga lyabitila mu shibila mu shisaali, lyabitila mu shisaali

Naboone mayi umukasi mudwena amemile u'mwaana wewe aliko apo a'memele u'mwana we'we a'liko aza ingo ali mu bisaala ali kaza ingo.

Nabone mayi ali mulugudo watelewo gamadote gewe zinzu zili lubega ali kumudaala gwewe aliko atunda madotegewe nizinyanya

Nabone liguje lili mushibila lyongene limikile mushibila nga lili mubisala.

Nabone shilimba, abantu bali mu shilimba. Ni zimotoka zimile. Abantu balikujenda mu shilimba

Babana basinde ni bakana umulala ikale asi balala bi'mile ba'gwatile bandi tsi't-shati bandi bemile bawunikilile bakumanya tsesi balikwambasa ta.

Umusani ali mumezi munyanza aninile kulyato agwatile ipale inyipi ipale inyipi agwatile ni tishati imbesemu

eh nabone sharanga sharanga bazitele asi.